Akamotoka akasaawa ebisubi. Ebisubi bya kiragala. Emabega w'akamotoka akasaawa ebisubi waliwo ekibira kirimu emiti emiwanvu. Emiti gyekumye kumuukumu. Ebire birina kkala enjeru n'eya bbulu.

Amagulu g'abasambi b'omupiira, omupiira oguli mu kusambibwa, amagulu g'abasambi b'omupiira gambazibbwa engatto ne sookisi, ekisaawe kirimu obusubi obwa kiragala.

Abantu bali kumpi n'ennyumba, omu ku bantu bano kuliko omukyala atudde wansi ku nnyumba, kumpi n'omukyala ono atudde waliwo abaana abato babiri, ennyumba eno baagizimbisa matoffaali na musenyu, enzigi z'ennyumba eno za byuma.

Embogo eri ku ttale. Akanyonyi akaddugavu kayimiridde waggulu ku mugongo gw'embogo. Emabega mu ttale waliyo emiti n'ebisaka.

Ennyanja n'olubalama ku lubalama lw'ennyanja kuliko abantu ab'enjawulo abantu abamu ku lubalama wano bali wansi wa zimanvuuli ku lubalama lw'ennyanja kuliko enjazi ennene.

Akayumba akakolebbwa mu ssubi, emabega w'esu w'ennyumba eno waliyo emiti, emiti gino gyekumye kumukumu, emabega w'ennyumba eno waliyo ebitooke.

Omusajja asindika amatooke ku ggaali mu luguudo, abantu ab'enjawulo bali mu kutambula mu luguudo, wabbali w'oluguudo waliyo amayumba ag'enjawulo, mu luguudo mulimu emmotoka ne ppikipiki.

Omusajja ali mu kuvuba ebyennyanja. Emabega waliwo ensozi waliyo ebisaalu. Ebire bikoze kkala eya bbulu ne kkala enjeru.

Abasawo bali mu kulongoosa. Abasawo bambadde ebyambalo ebya kkala eya bbulu, bataddeko mmasiki zibisse ennyindo n'omumwa.

Eppipa ey'ekyuma, waliwo ekidomola, waliwo ekiti, waliwo n'ebiyinja, waliwo obusubi emabega.

Omwana ayimiridde mu mazzi, omwana akutte ekyennyanja mu mukono gwe ogwa kkono, omwana ayambadde enkoofiira; omwana emabbega we waliyo abantu abalala babiri nabo bali mu mazzi.

Ente ziri mu luguudo zitambula. Mu mabbali g'oluguudo sayidi ne sayidi waliyo emiti, mu mabbali g'oluguudo waliyo era ebisaka.

Enjovu ento n'enkulu, enjovu ento eyimiridde wansi w'enjovu enkulu, enjovu zonna ziri mu kunywa amazzi.

Abakazi basatu batudde wansi ku ntebe buli mukazi akutte ekika ekya kompyuta eya laputoopu bonna laputoopu zino bazireze ku bisambi.

Abaana bali mu kudduka mu luguudo olw'ettaka ku ssayidi emu ey'oluguudo waliyo ennyumba ku ssayidi zombi ez'oluguudo waliyo ebisaka.

Enjuki zeetuumye wamu ne zikola obubinja bubiri. Enjuki zino waliwo ebbiri ezikoze engeri y'olutindo mu masekkati g'obubinja buno bwe zikoze.

Omwana ayambadde yunifoomu, yunifoomu erimu kkala eya bbulu ne kkala enjeru. Omwana akutte empiso mu mukono ogwa ddyo ali mu kutunga olugoye. Ayambadde akakomo ku mukono ogwa kkono; akakomo ka kkala eya bbulu.

Omusajja avuga eggaali mu luguudo. Ku ggaali omusajja aweeseeko omukazi, omukazi atudde emabega ku kkaliya ey'eggaali. Ekizimbe kuliko amaduuka ag'enjawulo.

Ekizimbe ekya kkalina ekiwanvu, ekizimbe kiri mu langi bbiri ez'enjawulo, langi esooka ye langi enjeru ne langi eya bbulu, kumpi n'ekizimbe mu bbanga waliwo ekinyonyi.

Emmotoka ziri bbiri mu luguudo, emmotoka emu nzirugavu, endala njeru, abantu basala oluguudo, kuliko abakozi babiri beetisse enku. Ku sayidi emu ey'oluguudo waliwo embaawo ku mabbali, ku sayidi endala ey'oluguudo waliyo emiti emiwanvu .